hayssan kaattane xeellashe dizayssi salena yarkanenne yarkanera zayte dizayssanne iza sinthan qasseka kirtasera aykko meishey uttidayssa xeellashe daysko

Hayssan aaze tani be'ashshe dizay giikko zo'o shurabe masqalera iza bolla dizayssa may'dinne heedzdzu asati uttin haratikka qasse sekiira uttin dizayssakko

Hayssan tani xeellizay aase giikko asati maata oyqqidinne gammo gita gita asati shiiqidi yoo masqala giidi pude maataza bolla denththizayssa xeellashe de'ays

Hayssanka aaze xeella zina gizayssa gidikko dubbusha keeththazan asati shiiqidinne dubbushishinne haasa aza siyishe disayssa hayssi misilezi qoncisides.

hayssankka tani xeellizay aaze giikko issi mayo keethe daaro xeellays ha mayo keethey karenkka macca nayta qamiseti zoxethidi dizayssa xeelladis.

soppee indira adderanne naytara hisgidinne siiqotethas issi medho woykko issi medho oykkida may7o may7dinne izeti dizayssa ayssi misilezey qoncisees

Hayssanka tani xeellashi dizay aazey gizayssa gidikko bessibi mobayl banking hiwoton qeleleya dirgo gizayssi xaafettidi dizayssa ayssi misiles taas qoncisidi bessees.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi kun7e ogeyra asati gede simmidi aadhdhidi bishe dizayssa ha asikka poolise gididayssa qoncisidi bessees

Hayssanka tani xeellizay aaze giikko heedzdzu asata beyays heedzdzu asatikka keehippe lo'iza bessan shiiqidenne ha simmimu leytikka eqqidayssa xeellashe deys.

aazey hayssan tani be'izay giikko issi dalga ogey dishin ha dalga ogezara gede baggara qas lo'iza keeththey booththa qalamenti ttihedayssi dizayssa qoncisidi bessees

Hayssankka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ee issi keethe kareni ee oyddu asati gashe naara hizggidi uttidi dizayssa hayssi qonccisidi bessides.

hayssa tani xeellizayssi aazee gizayssa gidikko issi lo7iza keeththey dees hayssa lo7iza keeththeza garsen dizayssazi keehippe lo7iza koronte shibotikka dumma dumma mishati de7ettees

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe lo'iza ogekko ha ogeza lanqen qas mithatikka tokketidi maataykka keehi cileledi dees.

Hayssan bolokkote masatizayssi woykko hayssa simmintofenne ashawappe ooththettidayssi issi bolla dizayssa addey oyqqidi bessin iza xeellishe dizayssa beyayss.

Hayssan aaze tani xeellashi dizay giza issa gidikko shimelis cora giza issi issi daynna day issi kepitaynna woykko xoqatetha deetha pirde keeththan ooththiza issakko.

Hayssa tani xeellashe dizay aazey giikko daro asati shiiqidinne ba heeraza lo'athanas heeraza lo'athanas dumma dumma pitotan qanqashata denthi shedee.

hayssan aazi beyazi naagizayssa gidikko issi kamey mala qoshashati shiiqidinne uttidayssa ayssi misilesi keehidi qoncisidi bessides

Hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi biiro giddon asati shiiqi uttidinne hayssa biirawi matawuqa biiroza giddon izati paydazes uttidayssa beyays.

Hayssankka tani xeelashe dizay aaze giikko oge bolla keehippe dalgga katamay giddon kezidinne issife shiiqidinne asati issay issaara yoho tobbettishe dizayssa xeelays.

Hayssan issi poolise daara modha ekkidara lo7i zaara eqqen ha poolisey matara issi aaway qasse booththa shurabe mymay7idayssi izi aawatho gizayssi eqqides

Hayssan tani xeellizayssi aazey giikko issi poolisey daysi shiiqidi eqqin iza duunaso mayke shiiqidi dizayssa tani xeellashe days guussakko hayssan.

tani xeellashenne woykko be'ashe dizay aaze giikko mizigeba mazagabiza asatho gizay diyayti polotikeeyinati shiiqidinne issi issi qofa mereja xaafishe dizayssa be'ays

Hayssan taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko tophphiya bandirati eqqidi nam'atidin gaxxare timirte keeththa masatiza bessan asatikka shiiqidi dizayssa be'ays

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi be biiroza giddon uttidinne daro mayketi iza duunaso shiiqin haasayishe dizayssakko.

hayssanka aaze xeellazi na gizayssa gidikko issi macasi adussadaara haaththay garsara goggiza zokko bollara iza pinnishe dizayssa tas qoncisidi bessides

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze giikko issi adussa na7a dayssi eqqidinne booththa shurabe mayidi izi zuma bolla eqqidayssi beettesko.

hayssanka aaze ta xeellashe dizay giikko issi macasiya hokkadanne xaafashe misgabaza yaada be sunthu xaafashe dizayssa tani xeellashe de'ayisikko

Aaze hayssan aaze ne oothizay? ne bizaasope ellethada eeletada yakaa ee tani hayssan intina hayle karen dashe da7iko elelada ya haa naagashe days.

Hayssan aazay tani xeellizay giikko nam'ue paanthati shiiqidinne asati izata xeellishin oone xoonanay giidi baaxatetha bolla dizayssa xeellays.

hayssanka beettizay aazee giikko issi keeththey garsen daro issi addey eqqin daro kamera maanneti woykko poto denthizayti shiiqidi iza denthishe deettesko

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko gize gizayssi xaafeti didin letilaliq fayloch gizayssikka dizayssa

Hayssan tani xeellizayssi aazaye gizayssa gidikko biskilite laaggiza nayti issi sora shiiqidinne biskiliteza laaggi ekkidi yiizayssa tani xeellashe deys guossakko.

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi biiro giddon daro asati shiiqidinne mecishe ufayettishe izati issifetethan eqqidayssakko.

Hayssankka tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi kifilr giddon eqqidayssako ha asatapppe baggati girgidda lanqqe shiiqidi eqqida.

hayssan tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gita kaame dizaara doge bolla eqqin daro asati shiiqidinne kaamey giddo gelana gishe dizayssa be'ashe de'aysi

hayssanka tani be'ashe dizay aazaye gizayssa gidikko keeththe keexanas asati buro7oy gadeza goydinne doommishe dizayssa xeellays iza giddonka ooththishe diza asati deettes

Issi kare dereppe yidatho giza booththa medho aawa dayssi diin tamare nayti shiiqidinne uttiday eqqiday izi haasa7idayssaza siyishe deesko.

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daanna taare qeen hafte mengesha gizayssiee issi daanna dayssi be biiro giddon uttin haratikka izara dizayssa be7ays.